Momagumbo gomoondolopa omo to adha oombete ndhoka dho shinanena. Oombete ndhoka dha longwa dhina omatyofa. Oombete ndhoka shampa wa lala ko ito uvu nande uuwehame monto.

Oositola odho omahala gamwe ga simana moshigwana, moshilongo osho wo kehe palwe. Moositola ohatu vulu okwiimonenamo iinima oyindji mbyoka twa pumbwa momasiku getu.

Longitha okakalata koye kombaanga yoStandard bank e twii landele ohauto yoye, okuza momasiku gahamano gaFebuluali omayovi gaali nomilongo mbali nahamano.

Ombaanga yo Standard bank oyili tayi kunkilile aantu yawo mboka haya mbaanga mo Standard shinasha nuufuthi mboka wuli wa huma komeho. Ano kwata nawa o pin yoka boba nenge o pin yoye yo easy wallet opo kayi monike kaantu mboka haya longo nuufuthi.

Ombaanga yo NedBank otayi kunkilile aanasikola opo ya ninge oaccount yo NedBank yo ya kuthilwe ko kiihohela mbyoka hayi nanwa koombaanga.

Mombaanga omo hatu adha uushina woku yalula iimaliwa uuna tatu ka nana oshimaliwa nenge tatu kambaanga oshimaliwa uushina mboka ohawu yalula iimaliwa tawu endelele shi vulithe omuntu to yalula koonyala nenge kungweye mwene.

Momagumbo gomoondolopa omo twaadha iipundi niitaafula yoshinanena mbyoka yahongwa miiti, iipundi mbika ohayi adhika momahala ngoka haga kundilwa aayenda nenge momahala gokulila.

Iimaliwa oyili oshinima shasimana kehe komuntu iimaliwa ohatu yilongitha okulanda iipumbiwa yetu ngaashi oothewa, omeya nomalusheno.

Momiti ohatu mono mo iinima oyindji. Mo miti ohatu mono mo iipilangi, mbyoka hatu longitha oku ninga iipundi. Iipundi mbika otoyi adha unene mo magumbo gomoondolopa. Toyi adha mo malukalwa ngoka goku kala, haga ithanwa ooseti. Iipundi oto yi adha nee ya ndulukwa mo mukalo gomatyofa.

Longitha oka kalata koye kombaanga yo Nedbank mokulanda iikulya no ka kalata mositola. Eto isindanena oshimaliwa sha thika poondola omayovi gatano.

Oositola ogo omahala gamwe gasimana, moositola ohatu adhamo iinima oyindji mbyoka twapumbwa monkalamwenyo, moositola dhimwe oto adhamo iikulya, iikutu, oothewa nayilwe oyindji.

Ombaanga yaVenduka oyili tayi nkunkililile aantu yalande omagumbo nogroupa nenge nongundu ndjoka yatotwapk hayi ithwanwa Zamantungwa Khumalo otovulu okulanda egumbo lyoye noZamatungwa Khumalo.

Oositola odhili dha simana. Oositola ohadhi eta egandjo lyiilonga kaakwashigwana nomoositola ohatu imonene mo iipumbiwa oyindji mbyoka twa pumbwa oku longitha mesiku.

Momagumbo gomoondoolopa omo to adha iipundi mbyoka hayi ithanwa kutya omatyofa, yi li moondunda dhokuuhala nomathano ogendji ga tulwa komakuma.

Momagumbo gomoondolopa omo to adha iipundi mbika yoshinanena. Iipundi mbyoka ano yalongwa miiti noyina iikamutumbitho yomafulafula, iipundi mbika ohayi ithanwa omashofa.

Ano oosoola nege tutye olusheno lo ke tango oyo iinima mbyoka yimwe oyo hayi longithwa methimbo lyopaife. Uuna wa pumbwa olusheno megumbo lyoye ito futu nande iihohela yasha.

Iimaliwa oyo yili oshinima shimwe shasimana methimbo lyopaife. Aantu koombinga noombinga ohaya yi kiilonga yekiimonene oshimaliwa nenge aantu yamwe oyatota oongeshefa opo yiimonene oshimaliwa. Oshimaliwa osho hashiningi keheshimwe methimbo lyopaife.

Oositola odhili dha simana moshilongo shetu, oshoka oositola ohadhi eta iilonga kaakwashigwana. Mo moositola ohatu adhamo iinima mbyoka twa pumbwa ano iipumbiwa mbyoka hatu vulu oku longitha esiku nesiku.

Ombaanga yoBank Windhoek oye tapo omukalo gokumbaanga komalungula, ano tombaanga koshali ito nanwa nande iifendela yasha. Otovulu okumbaanga pangodhi no internet nenge tolongitha okompiuta yoye yo paumwene.

Owuna ondunda yoye yaayenda kaayi na iipundi? Matukila nena kositola kehe, ndjoka hayi landitha iipundi yomatyofa nenge oombete, opo wukiilandele iipundi yoye, wu opaleke ondunda yoye yaayenda.

Moositola ohatu ilandelemo iinima oyindji ngaashi oondjato, oongaku, omakende gokomeho, iikutu niinima oyindji yagwedhwapo.

Ositola yoMegaTech oyeya po nofanditha yetitano eluudhe moka tovulu okwiilandela olusheno lwoye loketango koshimaliwa shili pevi.

Ombaanga yaVenduka oye e ta po omukalo gwi i li gokumbaanga oshimaliwa, itoo nanwa nande iihohela ya sha to vulu wala okumbaangela wuli pondje inooya wu ka mbaangele meni kaa pe na omanano nenge iihohela ya sha mbyo wu na okufuta.

Momagumbo gomoondoolopa omo to adha iipundi mbika yoshinanena, ya longwa miiti. Ano aantu mbono ya sikola koosikola dhopaungomba oyo ye na owino mokuninga iipundi niitaafula mbika.

Ombaanga yaStandard Bank oyili yahandjakaneka onomola yomombaanga ndjoka tovulu okudhengela ethimbo kehe uuna kongodhi yoye takulopota shinasha nenaneko liimaliwa tayi zi kombaanga yoye.

Oshimaliwa osho shimwe shoka shasimana monkalamwenyo yomuntu, ano iimaliwa ohayi longithwa iilonga. Hayi longithwa okulanda iikulya,.okulanda iizalomwa, oongaku nayilwe.

Ombaanga yoBank Windhoek oya gandja ekwatho lyoshimaliwa shongushu yooN$ 224 000 kehangano lyoAgra ProVision.

Ombaanga yotango yopashigwana yoFNB, natango oyili tayi kunkilie aantu opo yayande okutaambathana uuyelele wawo wombaanga naantu yamwe. Uuyelele wombaanga owoye mwene, wopaumwene, wukale ka kungoye mwene.

Ombanga yotango yopashigwana yaFNB oye etapo omukalo ngoka itaya nana aakokele iimaliwa nenge iihohela yokomwedhi, ano sha wa adha pomvula omilongo 60 ito nanwawe iihohela.

Owuna okakalata keni kombaanga ya Venduka ano nena ikongela oka kakalata koye koshingoli hoka kavenduka opo wi ilikolele oshindji oshoka okena uuwanawa owundji . Talelapo ombaanga yaVenduka wuka pulakene uuwanawa wokakalata Venduka.

Uuna wazi moshilongo sheni wakatalela po koshilongo shimwe ohoyi niimaliwa yomoshilongo sheni ndele to ke yi lundululila mwaambyoka yokoshilongo hoka wakatalela po opo wu wape oku ilandela iinima yoye moshilongo moka nenge wu wape okulongitha oshimaliwa shaashi kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yiilile.

Oshimaliwa osho shimwe shili shasimana moshilongo. Iimaliwa oyalongwa momalwaala gi ili nogi ili. Yimwe oyalongwa momalwaala omatiligane, omambulawu, osho wo omazizi, nomalwaala gamwe po wo.

Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho, nakehe oshimaliwa oshina olwaala lwasho. Otwaadha iimaliwa yimwe oyina olwaala oluzizi, yimwe oyina olwaala olutiligane, olumbulawu, nenge woo omalwaala ngoka kehe twaako kiimaliwa.

Oositola odhili dha simana moonkalamwenyo dhetu ,oshoka moositola omo hatu adha iinima mbyoka twa pumbwa. Moositola ohatu adhamo oondjato, ohatu adhamo iizalomwa ,oongaku nenge omapaya gomoombulukweya.

Kehe omvula konyala ombaanga yaBank Windhoek ohayiya po nuudhano wayooloka. Ohayiya po nuudhano wokatanga komokambamba, okatanga kokoompadhi nenge uudhano mboka hawu ithanwa chess moka aantu hayavulu okwiimonena oshimaliwa uuna weya omutango sigo omutitatu.

Ombaanga yaVenduka, ano Bank Windhoek oya li ye eta po mesiku lyohole. Omusindani ngoka ta ningi omusindani gotango oku na N$ 1000.

Uuna uumpu weya, aantu oyendji, nenge omazimo ogendji ohaga kutha omalweendo gaka talelepo, omahala ngoka gena uundama wo pashinanena wo kuyogela, nenge yamwe oha ya yi komafuta, yaka talelepo omahala ngoka.

Aantu yamwe oya shitilwa unongo uwanawa, opena aantu mbono yashitilwa unongo yokwetapo iinima oyindji kutya otalongitha omiti nenge ota longitha.

Moositolaa ohatwiimonenemo iinima oyindji, ngaashi: iizalomwa, iikulya noshowoo omagadhi gokugwaya nenge omagadhi gokulya. Oositola odhili iinima yimwe yasimana shaashino ohadheetapo iilonga.

Owuli gumwe yomambaangi yombaanga yoNedbank? Ano tameka oku kala hombaanga iimaliwa yoye to longitha okashina kaNedbank. Omukalo nguno ogweetwa po, opo wu yande omukweyo nenge gu kwathele ethimbo lyoku kala omukweyo mombaanga.

Keshe oshilongo oshina iimaliwa yasho ,ngele owazi moshilongo shimwe wa katalelapo moshilongo oshikwawo oho longitha iimaliwa yeni oku pingakanitha miimaliwa yomoshilongo shoka opo wu shiwe oku ilandela shoka wapumbwa.

Ombaanga yaVenduka oyili ngaa natango tayi kunkilile aakwashigwana opo yeetepo omukalo gokutengenekela oshimaliwa shawo nenge okutula po ondunge thaneko mokulongitha oshimaliwa uuna tayalongitha oshimaliwa.

Ombaanga ya Bank Widhoek oyili natango tayi tsikile noku koka, ano yili tayi adhika momahala ogendji moNamibia. Momahala ngaashi, mOshiwarongo, mOshifo, mOshiwakopo, mOshakati nomoNgwediva.

Iimaliwa oyo iinima ya simana kehe moshilongo, onkene kehe epangelo ohali kunkilile aantu yawo opo kaya dhanene iimaliwa. Kaye yi tuule nenge keye yi yone, oshoka eliko loshilongo otali kala lingwe pevi.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB, oya eta po omukalo gokumbaanga oshimaliwa nenge okutuma oshimaliwa, to longitha ongodhi yo ye yopeke, uuna wu li nande omegumbo, komagumbo gomiti na kehe mpoka to adhika.

Ombuga olyo ehala limwe hali talelwapo kaatalelipo moNamibia. Kehala huka ohaku monika ndjoka lya etwapo komavi ogendji.

Momagumbo gomoodoolopa nenge moondunda dhomoodolopa ohamu monika iipundi niitafula mbyoka unene ya hongwa miiti mbyoka tayi monika nawa noku opaleka ondunda yoye.

Oositola odhili iinima yasimana moshilongo oahoka moositola ohatu imonenemo iipumbiwa oyindji ngaashi oondjato, iikulya no, omagadhi nenge oothewa dhokwiiyoga . Aanangeshefa oyendji oye etapo omukalo gokulanditha iinima opo yi ilikolelemo iimaliwa yoku yakwathela moonkalamwenyo dhawo.

Iitaafula, niipundi, noosikopa dha ndulukwa niipilangi nodha ndulukwapo nawa kaantu mboka ye na uunkulungu wokundulukapo iinima mbyo.

Iipundi niitafula ya ndulukwapo miipilangi, oya ndulukwapo ihe kaantu, mboka yena uunongo nawa woku eta po iinima mbika.

Ombaanga yotango yopashigwana yoFNB ano onkene yili tayi kunkilile aanangeshefa mboka aashona naamboka aanene opo yaninge omayindilo nenge omakwatathano nokuninga ongeshefa yawo pamwe nayo.

Momalaka ohamu kala muna aantu yi ipyakidhila niiyinima yawo. Muna aanangeshefa mboka yi ipyakidhila noongeshefa dhawo noshowo aalandi mboka yi ipyakidhila nokulanda iipumbiwa yawo.

Ngele owa zi moshilongo shimwe eto yi koshilongo shimwe, oho lundulula iimaliwa yeni miimaliwa yoshilongo shoka to ka talelapo opo wu vule okulongitha iimaliwa yomoshilongo shoka, molwaashoka kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili ya longwa yi ili kuyi kwawo, ano iimaliwa oya simana molwashono otatu vulu okwiilandela iipumbiwa mbyoka twa pumbwa ya kehe esiku.

Ombanga yoBank Windhoek oyina mo iitayi mbanga yawo oyindji moNamibia. Oyina mo ngaashi me Eenhana, moRehoboth, Outjo, Okatima, Oshikango, Ondangwa Omaruru, moVenduka moKudu nomoKatutura. Oyina omahala gawo goombaga mbano hapa monika ombaanga dhawo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili ta yi kunkilile aakokele opo ye kiiningile koombaanga dhawo mombaanga oyo tuu ndjika. Shika tashi e titha kutya itaya kala taya nanwa iihohela.

Ombanga yotango yopashingwana yo FNB onkene yili tayi kukilile ambangi yombanga yo FNB kutya inaya pumbwa okugandja omawuyelele ngawo ngoombanga mongodhi.

Monalenale momagumbo gookuku omwa li hamu kala mu na oohungi. Oohungi odho dha talika ko oshinima shimwe sha simana, moka aanegumbo haye ya pamwe e taya kandula po uudhigu mboka wu li po, nonkene ye na oku ipukulula.

Nonando kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho iilongo oyina iimaliwa yi ivule pangushu shika ohashi yalulwa nee kaantu mboka yi ilongela shinasha noku yalula omayalulo giimaliwa.

Aatalelipo oyendji haya zi kiilongo niilongi yiili ohayeya okutalelapo oshilongo shetu Namibia omolwa eshito ndyoka lili nomolwa iinamwenyo mbyoka kiilongo yawo. MoNamibia omuna iinamwenyo oyindji yili omaludhi gi ili nogi ili.

Ombanga yoNedbank ihayi gandja owala omakwatho goku pungulila aantu iimaliwa. Ihe ohayi gandja wo omikuli dhomagumbo ngele omuntu a hala oku landa egumbo lye.

Aantu mboka yaya kesikola dhopawungomba ohalongitha iipilangi moku twetelapo iitafula niipundi yoshinanena mbyoka yahongwa miiti.

Iimaliwa oyasimana noonkondo mokunkalamwenyo komuntu. Monena ngele kuna sha iimaliwa oto hupu nuudhigu oshoka kehe shimwe ohashi landwa niimaliwa.

Ombaanga yo Bank Windhoek oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi kwathele aantu oku pungula iimaliwa yawo. Ano ombanga ndjika okowo haku pungulile aanasikola mboka yeli kiiputudhilo.

Pomahala ngoka gomavululukilo oha pu kala pu na okandama hoka aantu taya vulu okumbwinda nenge okuyoga ngele yuuvite uupyu.

Owa hala okuilandela oshihauto ndele ku na oshimaliwa sha gwana? Oto vulu okulanda oshihauto nombaanga yoStandard Bank ndjoka yi na ekwatathano noIndongo Toyota e to imonene osheenditho shoye.

Sho uuyuni tawu ende wuka komeho, nehumo komeho otali ende talikoko minima ayihe, aantu payife iha longithawe omililo okwenyeka omeya, oha longitha omakopi goshinanena ngoka hagatulwa kolusheno.

Ostola yoAvo oyeetapo ofanditha metitano eluudhe. Moka ano twii landele ongodhi yoye yopeke oshowo omambako gokomakutsi nenge okompiuta ndjoka hayi endiwa nayo ndjoka yishiwike nawa kutya laptop, toyi mono kiimaliwa yili pevi.

Momiti ohatu monomo iinima oyindji. Momiti ohamu vulu okuza iipilangi mbyono hatu longitha okuninga omagumbo getu, nenge ohatu vulu wo oku monamo iipilangi mbyoka hatu longitha okuninga oosikopa, moosikopa moka hatu tula iikutu yetu, nenge ohatu vulu wo oku monamo iipilangi mbyoka hatu longitha okuninga iipundi niitafula.

Omathimbo gamwe moshilongo ohamuya uupyu shika ohashi etithwa konkalo yombepo ndyoka tayi shendje oto adha aantu taya katalelapo omahala ngoka gatulwa uundama woposhinanena oko yeki kuthe uupyu.

Oositola odhili iinima yimwe yasimana moositola ohatu imonene mo iipumbiwa mbyoka twapumbwa mesiku nesiku. Ohatu imonene mo iikulya, omagadhi niinima oyindji.

Mongaashi ngeyi aantu oyendji ihaya longithwe oompadhi dhawo oku enda yaye pomahala geli kokule nenge koondolopa ohaya longitha iiyenditho pamaludhi ya yooloka opena oohawuto dhoobaki po opuna oohawuto ndhoka oonshona.

Aantu ngele oye na iipumbiwa yawo ya hala okulanda, ohaya yi nduno koositola dha yoolokathana opo ya ka konge iipumbiwa yawo.

Oshimaliwa oshi li osho oshinima sha simana methimbo lyopaife. Oshimaliwa ohatu shi longitha oku ilandela iikutu, iikulya, okulanda olusheno nenge okulanda omeya.

Mongashingeyi oshimaliwa osho shili tashi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhaantu. Oshimaliwa ohatu shi longitha piinima oyindji. Ohatu shi longitha okufuta olusheno, okulanda omahooli, okufuta omeya nokwiilandela iikulya.

Oto dhiladhila nkene wuna okufuta shoka wapumbwa okufuta, longitha omukalo gwoAvo SuperShop moka tovulu ala okufutila wuli megumbo.

Bank Windhoek ombaanga ya etapo omukalo goku tuma oshimaliwa. Oto vulu oku tuma oshimaliwa shoye pa malungula ano no internet nenge pa ewallet.

Moositola dhimwe dhiikulya ohapu kala puna oshipelende tashi ulike shoka tashi landithwa pehala mpoka noshowo ondando kutya oshina iimaliwa yi thike peni.

Oositola odho dhili oshinima sha simana. Oshoka moositola ohatu mono mo iinima mbyoka twa pumbwa moonkalamwenyo. Ngaashi iikulya, iizalomwa nayilwe tuu mbyoka twa pumbwa.

Ombaanga yo Standard bank oyili natango hayi ya po nomayinyanyudho nenge niinyangadhalwa mbyoka aantu mbono ya kutha ombinga haya vulu oku i monena mo iimaliwa .Iimaliwa mbyoka hayi kala ya tulwa po kombaanga.

Ombaanga yaVenduka, ombaanga ndjoka hayi kwathele aantu moku pungula iimaliwa yawo, kashi na nee kutya oto umbile ko okashona, ota ye ku pungulile iimaliwa yoye momukalo gumwe omawaanawa.

Owuli wa hala oku sindana po oondola eyovi limwe lya Namibia? Onkene ombaanga yotango yopashigwana o Fnb oyili ya etapo ethigathano opo wuye wuka tale etango lyokoompadhi uudhano wahugunina woomeme. Ano oto shi ningi owala pakwi thanekela kokapale.

Ombaanga yoStandard Bank oya e ta po omukalo gumwe moka to vulu okupewa omukuli ngoye to futu nale uuna wa pumbwa oshimaliwa meendelelo. Ohaye ku gwedheleko iihohela iishona mbyoka wu na okufuta.

Aantu mboka aanongo moonyala oye li ha ya ningi iipundi miipilangi ee ta ye yi landitha po yiimonene mo iimaliwa yoku ilandela iipumbiwa yesiku kehe.

Keshe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oyi na iilonga oyindji. Ohatu longitha iimaliwa oku landa oompumbwe dhetu, ngaashi iikulya, oku futa omeya nenge oku futa olusheno.

Iipundi yoshinanena mbyoka hayithanwa omatyofa ohayi adhika momagumbo gomondolopa, hayi adhika momahala goka hagathikilwà kayenda una tayeya oku talelapo.

Landa e to longitha okakalata koye kombaanga yoNedbank okufuta iinima yoye, e to imonene ompito yokuisindanena oondola dha Namibia omayovi gatano.

Muuyuni wo paife oshimaliwa osho oshinima shimwe sha simana. Oshimaliwa ohashi longithwa miinima oyindji. Iimaliwa ohatu yi longitha moku ilandela iikulya, iizalomwa na kehe shimwe shoka hatu longitha.

Nonando kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho iimaliwa kayithike pamwe pongushu oyina iimaliwa yalonda yo iilongo yimwe oyina iimaliwa yina ongushu yili pevi oshiholelwa ongaashi Namibia okuna oshimaliwa shongushu yoli pevi kuyelekanitha noshimaliwa sha America

Omahala ngono haga ithanwa eemall omahala ngoka haga adhika mondolopa. Momahala muka ohatu adhamo oositola odhindji, oositola ndhika hadhi landithwa iinima yoludhi lwa yooloka.

Epingathano lyiimaliwa yoForex Burea pokati kiilongo niilongo. Epingakanitho lyiimaliwa mbika ohayi shendje ihe esiku nesiku.

Omiti odha simana, oshoka ohaku zi iipilangi mbyoka hayi nduluka po iinima ngaashi: oosikopa, iipundi yomatyofa, oombete nayilwe.

Omahala giipindi ohamu monika iinima oyindji moka aanangeshefa haye ya pamwe yu ulike kutya keshe omunangeshefa oha ngeshefa shike nenge yi ipe omayele nkene wuna okungeshefa iipumbiwa yoye.

Ilandela ombete yoye nena onene oto yitula mondunda yoye yokulala, okambete hoka kaningwa mipilangi kayekelahi oto humu komeho.

Oositola ohadhi landitha iipumbiwa yaantu yayoolokathana . Ohadhi landitha omatalashe, oosikopa shokutenteka iinima ngaashi omambo nenge iikutu nayilwe.

Ombaanga yotango yopashigwana oya eta po omukalo gokupungula oshimaliwa muule womasiku omilongo ndatu nambali, moka to gwedhelwa ko koshimalliwa shoye uuna weshi pungula mompungulilo yombaanga yaFNB.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iilongo yimwe oyina iimaliwa iitiligane yimwe oyina iimaliwa iizizi, ano ngele wayi wakatalela po moshilongo shiwakatalela po, oholongitha iimaliwa yomoshilongo sheni okupingakanitha noshimaliwa shomoshilongo moka wakatalela po opo wuvule okwiilandela sha.

Ombaanga ya Standard bank oyina uukalata omaludhi gi ili nogi ili opena uukalata uumbulawu, uukalata uushunga nuukalata uuludhe . Uukalata mbuka ohawu nanithwa oshimaliwa nenge oku mbaanga oshimaliwa.

Iipundi mbika hayi ithanwa omashofa oha tuyi adha momagumbo gomoondolopa, momahala ngoka haga thikilwa kaayenda, moka hamu popithilwa aayenda una yeya oku talelapo.

Moositola oha mu adhika oolaka hoka ha ku kala kwa pakelwa iinima yomaludhi ga yoolokathana, opo aalandi ya konge iipumbiwa yawo nombili, nokaa ya ngwangwane.

Bank Windhoek oyo ombaanga ndjoka hayi eta po omaudhano nenge omathigathano gontumba, moka hayi eta po oshiningwanima shontumba moka wuna okwiivenena ngele wa landula omilandu eto tuminwa oshimaliwa shoye pa easy wallet,

Aantu mboka yena uunongo nuunkulungu ohaya nduluka po iinima yi ili noyi ili oku ziilila miipilangi. Oya nduluka po iitaafula yoku tenteka iinima nosho wo iipundi yoku kuutumbwa.

Oshimaliwa osho shili oshinima shimwe shasimana komuntu kehe ano kehe tu shoka tashi inyenge pethimbo lyopaife ohashi inyenge wala koshimaliwa, okokutya ne okomeya gokunwa, okiikulya mbika hatuli, okokuzala kehe tu shoka nenge komahooli.

Aantu oyendji oha ningi oongeshefa dhawo opo yimonene oshimaliwa oshoka oshimaliwa oshili sha simana methimbo lyo payife, oha tulongitha oshimaliwa okwilandela iipumbiwa yetu yakesiku.

Ombaanga yaBank Windhoek oye eta po omukalo go ku tuma oshimaliwa pangodhi. Ino pumbwa we oku enda iinano iile ,uuna to tumine omuntu oshimaliwa, oto vulu oku shi ninga to longitha ongodhi yoye yopeke, wuli pegumbo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho noshina iimaliwa yiilile okuyelekanitha noshilongo shimwe . Iimaliwa yimwe oyalongwa momalwaala gayooloka, yo ohayi longo iinimaa yafaathana.

Omiti odhili osho oshiima shimwe shasimana, shaashi momiti ohatukuthamo iinima oyindji. Ohatukuthamo ngaashi oopaala, hatuhongomo oosikopa hatukuthamo iipilangi tuninge omalukalwa getu.

Pungula nena iimaliwa yoye nombaanga yotango yopashigwana, nongele owuna omapulaapulo ya dhengela konomola ndjoka yili pevi, 0612992222

Ombaanga yaNedbank oya eta po oshinyangadhalwa shoku dhika omiti moSona villahe ndjoka yili kOkahandja. Ano oombanga otadhi ningi oshinima oshiwanawa moku hwepopaleka embugaleko lyoshilongo Namibia

Aantu mboka yeli yi ilongela iilonga yookonyala oyeli haya imonene mo iiyemo yawo oyindji moku eta po iinima yawo kuyo yene oyendji oyeli haa ningi oosikopa, iipundi, iitafula noyilwe mbyoka ya gwedhwa po.

Ombanga yaVenduka oye etapo ethigathano moka to vulu okwiimonena mo ongodhi yoye yoiphone 15. Ano owuna oku landula owala sho taati. Ano wuna oku venitha okakalata koye koVisa.

Iipundi mbyono ha kutiwa omatyofa oyo hayi adhika momagumbo gomoondolopa hayi tulwa momalukalwa mono hamu thikile aayenda ngele yeya okutalelapo.

Ombanga yotango yopashingwana otayi tseyithile aantu opo yingamene kokalyapombo, ano kehe omayinyengo ngoka wuvite taganingwa kokalyapombo naya dhengelwa konomola ndjika 0612992222.

Ombanga yotango yopashigwana ano oFNB oyili natango tayi kunkilile aantu, nkene yena oku pungula uuyelele wawo wombanga, yo tayi londodha aantu kaa ya andjakaneke uuyele wawo wombanga.

Owuli onga omupunguli gwombaanga ya Nedbank? Aano ombaanga ya Nedbank oyeyapo nomukalo gumwe gwokumbaanga oshimaliwa ito yi wu ka mbaangele meni. Otovulu oku mbaanga oshimaliwa shoye puu ATM pondje, wo Nedbank. Shika ota shi yanda omukalo nenge omukweyo omule, ngoka ha gu kala meni lyoombaanga.

Oshimaliwa osho shimwe oshinima sha simana oshoka oshimaliwa osho oshinima hashi longithwa meaikj oku ilandela iipumbiwa, oku Kanda iikulya ,okylanda omahooli, okulanda olusheno nokulanda omeya nakehe shimwe shoka tovilu oku landitha oshimaliwa.

Longitha okakalata koye kombaanga yaVenduka moka wu na okulanda nokakalata, opo wi ilikolele esindano lyoye lyokusindana etalelopo lyokefudho naakwanezimo lyoye.

Oositola ohadhi landithwa iinima yomaludhi gi ili nogi ili. Moositola dhimwe oto adhamo tamu landithwa oondjato dhoomeme, omapaya gomoshiya, oongaku nakehe shoka to adha mo.

Omiti odhasimana noonkondo oshoka ohakuzi iipilangi mbyoka hayi etapo iinima ngaashi iipundi yoku kuutumba ,noshowo oombete, oosikopa nayilwe.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi longitha omikalo odhindji okutuma nenge okutuminwa oshimaliwa. Oto vulu okulongitha ongodhi yoye yopeke okutumina oshimaliwa kegumbo unene kaantu mboka ye li haya longele komakule nomagumbo.

Oshimaliwa oshili oshinima shimwe sha simana pethimbo shopayife, oku yelekanitha nethimbo lyonale . Monkalamwenyo dhaantu muuyuni wopayife ,ohaa longitha iimaliwa pamukalo gwa yoloka